Eutano anobuda eindobetsera vantu kuvadzirire kumukuhlani ingaparadzirwa munturaunda. Kubudikidza ngekobaire antu kumakanyi kwavo.

Madhokodheya edu tino dakarira kuti anozvi chengetedza kuma tenda angaa abata tino one dzimweni dze mukuwo eyito detserana kuonesana maererano ne mu kuhlani unonga uriyo.

Kana madhokodheya eiseenze ngemuntu une mukhuhlani uyani unoparadzirwa anosise kunge akadzingwarira kandxoke zvindxoko zvinosise kundxokwa.

Anthu anosise kuti afundiswe maererano ngemukuhlani unonga uriyo nguwa yakhona. Anhu anofundiswa oziya kudzichengetedza ngekupfeke zvidhloko zvinovadziirira pamatenda aya.

Muntu weshe anosisa kuti achengetedzwe kubva kumikuhlani inouya nekupariranwa nanobaira akona anosisa kuti agonhke zvigonko zvekuti atambire matendaba.

Kuti kwazi kune chirongwa chekubaira kudziirira mukhuhlani unenge weide kuuya ngatiendeseyi ana edu anobairwa nesu wo wacho antu akuru tinobairwa tidziirirwe kumukhuhlani uwowowo.

Mukuyedza kuzvidziira kumikhuhlani inotapuriranwa vona anoseenze muzvibhedhlera anotoseenza akatondxoke ngubo dzinoadziirira mumatenda awawo.

Mukuedze kupedza dambudziko riyani rakambouya remukhuhlani. Mwana weshe inga opinda muchikora akapfeka chivhara miro. Eitererwa kuti unopisha mwiri ere kana kuti aazi.

Tinobaadakara yaambo ngezvibhedhlera zviri muntaraunda medu, ana obairwe pasinde pawo aachahambi mumango wakarebapi.

Kune mishongano yakawanda maningi inogarwa ngevebazi reutano ngehurumende, kuona kuti mitombo inooneka sei yekupedza mikhuhlani, kuona kuti mikhuhlaniyo yopedzwa sei munyika.

Anosenze pazvibhedhlera ayani kusanganisira ana mbuya mutano. Anenguva yaanotombo fundiswa maererano ngekubata antu zvakanaka ngekuone utano hweantu.

Tinombadakara yambo ngekuti eutano anombobuda eidetsera anthu kunze anyari majaha nendombi ngezvekudzingwarira utano hwavo.

Eutano anokurudzire kuti antu amwe mvura yakashambidzwa, mvura yakahlamburuka, antu asamwe mvura yemumasawaba inounze matenda.

Tinodakarira yambo akuruakuru ehurumende dzedu arikubatana ngeutano eikunda amweni matenda anonga auya munharaunda .Antu arikudetsereka .

zvinokuridzirwa maningi ngeeutano anofundise anhu mukuwo nemukuwo kusandonyara antu eitsururidzana zvakanaka maningi zvinope utano.

Ehutano anotombohambira emakambani Eivafundisa maererano Nekudzingwarira anotofundisa he ona pachawo mumakambani awo kuzvingwarira hutano hwavo.

Mvura chiro chakakosha mumwiri wemuntu inotikurudzira kuti tisarekera vana veindomwa mvura peshe peshe ngamwe mvura yaka shambidzika.

Tinobonga nekuvandudzika kwaita mumakanyi medu antu omwa mvura yakashambidzika kubudikidza nemabandiko arikutse migodhi nezvibhorani mumakanyi .

Antu opona nemukuhlani inokonzerwa nekupararidzwa kwekushaya mvura mumamizimo kuburikidza nearikutse migodhi nekuise mapombi mumandaraunda.

Tinokurudzirwa kuti timwe mvura yakadziviririka. Tinosise kubhuira vana nguva ino iyi vasamwe mvura yemumakandwa eibve kuchikora zviya izvi.

Muntu weshe zvisinganingirwi kuti mwana mudodori ere indodha ere anhu kadzi eshe ano kurudzirwa kuti azive pamusoro pedenda rekukanganisika ndxondo.

Mabhandiko akapambauka akadziemera odetserana ngehurumende kubude kuandu eyiafundisa ngepamusana pedenda rendxondo.

Kune madhogodheya ari kunyore mapepa eifundisa antu maererano ngeutano hwendxondo. Zvakakosha maningi kuti teikone kuverenga teikona kuzvivhiti-vhiti timbo zviterera.

Kune zuva rakatarwa pashi reshe rinoona ngezvendxondo dzeantu. Anenge eiona kuti antu avava obetserwa sei mukurarama kwavo.

Ezvi bhedhlela anongwarira maningi utano hwaantu sakei mweina eiisa zvihlayo pazvibhedhlera zvokuti antu aone kuhlaya akaemera kudetserwa .

Abereki tinokurudzirwa kuti tione kuti ana edu adziirirwa ere kumatenda akapamhauka anonga eida kuuya munharaunda ngatiende neana edu.

Tinodakara yaambo ngedando rakatorwa ngehurumende rekuunze zvibhedhlera mumakanyi mwedu anamai aachahambi mumango wakareba kundobayirisa ana.

Pazvibhehleya pedu panakire kuti muntu aurashikwi. Anoise zvikwangwari zvokuti unonga weiona kwaunenge weida kudetserwa zzveienderana nemukuhlani wako.

Zvibhehleya zvedu zvakanakire kuti wagumepo awurashiki. Zvinenge zvakanyorwa zvimweni pamadziro akona zvimweni pazvikwangwari kuti unoenda pari.

Ezvebhedhlera arikukurudzirwa kuti ngawanze zvibhedhleya kunyanya mumakanyi mwedu. Anhu azhinji achiri kuhambe mumango wakakura kuhambire zvibhehlera.

Tinobonga nebandiko ririmo muzvibhehleya. Rinoshande kubhuya ngeantu, kuakurukure nawo eizwe zviri mundxondo dzawo, veiadetsera kuti asanyanye kuremerwa kudziirira dambudziko rendxondo.

Tinobonga ngekuise zvikwangwari muzvibhedhleya antu acharashikiba unonanga kwaunoenda weitoteere zvikwangwarizvo kuguma wagumepo.

Pazvibhedhleya panosise kunge paine mwekuhambira musingachayi zuwa panosise kunge paine zvihlayo zvinosunde antu aya okorere kuhamba ega.

Tinobonga ngeana arikutora danto rekufundira ngezveutano. Ana awawo achadetsera antu akawanda maningi muupenyu kuti ararame .

Madhokodheya edu neanoseenze muzvibhehlera ane mukuwo wanofundisana maererano ngekubata vatenda zvakanaka ngekuzvidzivirira vona mumatenda awawo.

Tinobonga yaamho ngehuumende yakapaura zvibhedhleya. Kuti ana edu aone kufunda arikufundire mabasa ekusanganise mitombo yekurapa zveshe.

Tinobonga vehutano vanombouya muzvikora veifundisa ana kuzvibata kungwarira hutano hwavo kuti ramangwana rawo ringe rakajeka rine hutano.

Makarekare taindoziya kuti madhokodheya ngeaisa ,zvinezvi tinotobonga ngehurumende yedu yakaenzanisa, Taakuaonawo ndombi dzedu dziri kufundire udhokodheya.

Tinavo ana edu arimo muzvibhedhleya arikufunda kuti azokone kuhloya ngazi ngemvura dzinobve muvantu kazhinji kakona anotofunde eyito hloya kana dziri mvura dzakona anoto hloya.

Ehoo tinawo ana edu ngendombi dzedu dzirikufundire kuzoita madhokodheya tinoone nguva zhinji tapindemo muzvibhedhlera arimwowo eitofunda .

Kuneamweni matenda atinotorere pashi atikaisiri kurumbe kuchibhehlera ndiyo matenda akaita semakanda dai waite mapundu paganda tinosise kuti tikurumudze kuti tiende kohloiwa.

Ebandiko rinoona ngezveutano hweana pashi reshe ngefundo yawo, anofundise antu maererano ngekodzero dzawo zveienderana ngeutano ngekurapwa kwawo.

Emapandiko akapapambauka anodetsera echidiki mukuafundisa kuti ongwarira sei mukhuhlani weHIV kuti ana akure eikone kuzvidziirira.

Ana echikora anosise kuziya pamusana pekodzero dzawo maererano ngeutano hwawo, kuti ngezviri zvaanofanire kuti awane paanogume pachibhedhleya.

Tiri kudakara yaampo ngekuwande kuri kuite zvibhedhlela mumakanyi mwedumwozvizhinji zvakhona zvaamwo musinde mwemhatso dzevantu antu okurumidze kudetsereka

Dzimweni mitombo hadzidi munochaiswa dzinode munotonhorera. Tinowawona ehutano anombohamba payani ewuya kumamuzi. Anonge akaisa makavharika.

Kwaanewo zvikora zvemadhogodheya anode kufunda maererano nekuhamba kweropa pane tsinga dzeantu mumwiri, tinobonga yaambo taanawo mumuzi mwedu ana arikufundire izvozvo.

Pazvibhedhleya zveshe pane imweni mbatso inochengeterwa ayani anenge atamika, mwona imwomwo anochengetedzeka kuti asashata asati atorwe koikwa.

Ngatibonge mubhedhlera zvaamo munharaunda dzakapandauka zvinodetsera zvinonga zvakatonyorwa zvimweni zvinotonyorwa ngemadhokodheya akhona anonga eseenzepo.

Zvibhedhleya zvedu zvikuwani ngezvidoko zvinosise kunge zviri ndau yakahlamburuka apasisi kuti paoneke marara pashi nekuti mararawo anotoparadzire matenda.

Tinodakara yaamho ngekuti antu azhinji ozwisisa kukosha kwezvibhedhera, oendayo eindohoyiwa, eione kudetsereka nemukuwo.

Utano hwemuntu hunongwarirwa ngemuntu weshe pashi reshe. Tinoona nyika dzakapamhauka dzeigxubana kuiise masoro pamwepo kuti aone kupedza denda rinenge rauya.

Tinobonga maningi ngezvibhedhlera zvedu zvaakuwanikwe mundau dzakawanda munyika. Zvibhedhlera zvacho zvakahlamburuka, auoni bukuta pashi pakasimwa ngemashango.

Zvikora zveshe zvikuwani nezvidoko zvinosise kunge zvakachengetedzwa ngekuti munemicheni irimo, mune maturuzi arimo anosise kuti achengetedzeke.

Tinodakara yaambo ngedanho ririkuizwa ngehurumende dzedu kuvanze zvibhedhlera muma nharaunda mwedu, zviri kubetsera yaambo. Antu azhinji haachafire kumhatso.

Zvinokurudzirwa yaamho kuti anamai tidakarire kuyenda neana edu kuzvibhedhlera. Tidakarirehe kundoberekera kuzvibhedhleya. Ariyo akafundire basa rakhona rekumudetsera.

Panochengeterwe mitombo pazvibhedhera nemuzvitoro zvinotengese mitombo munosise kunge mwakarongedzwa zvekuti vanoseenzemwo aashaishidzikiba eitora mitombo.

Antu tinobhuyirwa kuti patinenge teitenga mitombo payani tinase kuerenga mitombo yakona dzimweni dzemikuwo anokupa mukuwo wekuti utsare wega waunenge weida.

Anoshandira munopuwe mitombo ayani zvinonga zveitori nemabhuku zveitonyorwa pashi kuti wabuda ngeuri wapinda ngeuri zveigara zvakanyorwa.

Tinodakara yaambo nekuti antu opona kumatenda akapambauka kusanganisira magomarara nekuda kwemuchina yaayo mazuwa anaya antu odetsereka.

Tinodakara yambo, ngekuti anhu arikudetsereka, nyangwe matenda ayani ayizvi arapiki. Anu arikurapwe matenda emagomarara, eyitopora.

Zvakanaka maningi kuramba teindoongororwa, teindobhuya ngemadhokodheyaa kuti muviri yedu ishwoyewe. Zvinotidziirire kune amweni matenda akafanana naana gomarara.

Dambudziko regomarara riri kubata antu kunyanya akura, tinokurudzirwa kuti ngatifundise anhu akurumidze koohloiwa.

Tinawo madhokodheya akawanda maningi arikuita tsvakurudzo maererano Ngedenda regomarara kuti ropedzwa sei mumadzimai.

Tinokurudzirwa kuti dzimweni dzemukuwo tikazwe masoro eyipanda zviyani ngatikasire kurumbe kuchibhedhlera toohloyiwa dzimweni dzemukuwo anenge atori magomararawo arikutanga.

Tinosise kuti tiyende kuzvibhedhleya, ngematenda edu, zvisinganingirwe kuti ngepari. Imweni dzemukuwo, anonga eyitori magomarara anonga eyamba.

Tinokurudzirwe kuti tirambe teivhakachira chibhedhlela tohloiwa kuonekwe kuti ngazi dzedu dziri kuhambe zvakanaka ere mumwiri mwedu.

Ngatikurudzirane anthani kuti tidakarira chibhehleya, kwete kuti aiboko rinogona kunge ritori gomarara ririkude kutanga rinodetsereka ukarumba.

Zvakanaka maningi kuyaeya zvatinenge teibhiirwa ngemadhokoteya ,kuti wazwi musasarya shukaba ,chitorekera ,kuti ari mafuta chitorekera.

Tiri kudakara ngemicheni yaamo muzvibedhleya. Magomarara ayani otorapika anhu otopona. Tinobonga yaambo, Chinondodiwa kukurumidze kundohloyiwa. Ukazwa paazi aapo, rumbepo.

Antu evaisa avadakariri chibhedhlera maningi hino tino kurudzirana kuti ngatirambe teikurumidza kundohloiwa tizvidzivirire kumatenda aya anokona kubata akaita sana gomarara.

Tinobonga yaampho ngemichina yaamo muzvibhedhleya. Basa raakurerukire madhogodheya. Aachatori nguwa yakareba, eimbohloya, eimbotsvake pane denda, zvaakundobuda apapo.

Mazuwa anaya kuate muchibhedhlera akuchatyisi ngenyaya yekuti zviro zveshe zvayo . Kudhara zvaitotyisa waindoraremwo pasina detsero imweni.

Antu anokurudzirwe kudya michero yakawanda maningi, kuitira kuti utano hwavo huendeke. Tisewa tisawanze masadzaba nemakuchingwa.

Mbadzo dzinohloyiwe zvinobva mumwiri mweantu, dzinosise kuti dzinge dziri mbatso dzakahlamburuka, dzakarongedzeka, zvokuti muntu arashikwiba eyiseenza, mushando wake.

Peyane tore ngazi payani, veyende kuhloya, kazhinji kakhona, ahloyi dambudziko rimweba. Unotohloye zvakawandemo kumira kwechiropa, kusenza kwemoyo, zveshe zvinowoneke mo.

Ashandi anoseenze, kunohloiwe ngazi dzeanthu, anodetserana maningi ngemadhogodheya , eionesana zvinonga zvabuda pamunthu.

Mvura dziyani dzatinotorwa kuzvibhedleya dzinosanganisire makararwa dzinosise kungwarirwa mwakanaka makavharika musingapinde mhepo.

Mbadzo dzinohloyiwa vatenda dzinonga dzakahlamburuka, munonga muine zveshe zvekuti muntu unogone kuhloyiwa akagara kana kuti akaata.

Imweni mitombo yatinoone mumhatso dzinohloyiwe zvinobve muvantu aiyekumwapi imweni yakona ndiyo yano seenzese eyihloye ngazi dzedu dzinenge dzabva mumwiri mwedu

Tinodakara yaambo ngedetsero dzatakuona muzvibhehleya. Michini yaayo inohloya kungangwe kunyazi muntu warare pashi auchakoni kugara wega.

Zvibhedhleya zvedu zvabaafumana atichatambudziki mazuwa anaa kundoendemwo nedambudziko rako zvimweni unotoita ekumirepo yotore mufodho wotobhiirwa apapo.

Micheni yadzaremwo muzvibhedhleya, imweni yakhona inoite ekutore nemifodho yeitokubhuira zvainenge yaona mukati mwenyama dzako. Kundoite yekuyemapo vototire mufodho.

Kubaiwa naiti zvinobarwadza zvemene asi chodiwa kuti ungorwadziwa ipapo ochitoziva zvirimwo mungazi mwakomo uone kudetserwa ndana mukoti nemadhokodheya.

Nayiti dziyani dzatinoona kuzvibhedhlera, dzinosiyana ngemazera emuntu unode kubairwa. Inobaire mwana inonga yakasiyana ngeinobaire muntu mukuru.

Dzimweni mvura dzatinoone muzvibhedhlera muya aidzekumwapi dzimweni dzinoseenze kuisirwe mumuntu opera simba uyani dzimweni anodziseenzese kudhibanisa mitombo .

Inombonga yambo ngemuchina yamo muzvibhedhleya karetu zvaitore mazuva akawanda kuti upuwe nonga zvabuda mungazi mwako zvinezvi azvichatore munguva wakarebapi

Naitidzo dzinouya dziri mumhando dzakapambauka dzochienda nekuti inide kubairwe pari, inobaire kumakumbo dzinenge dzakasiyana ngedzinobayire mahoko.

Tinondokurudzira anoseenze muzvibhedhleya kuti michini ngaishandiswe ngeakaifundira, tinode kuti michiniyo ishande kwemukuwo wakareba.

Ana mai anokurudzirwe kubairise ana kuadziirira kumatenda akapambauka akaita senhetamakumbo inokonzerese kuti ana anozopedzesera okorera kuhamba.

Kunodetserwa antu ayani anenge azi chimbogarai uno timungwarire kuzvibhedhleya, inzvimbo dzakahlamburuka, zveshe zvinonga zviriyo, mibhedhu, ngemambure ekuadziirira kunhunga.

Muzvibhedhleya mune ndau inochengeterwe anamai anenge eide kubara, neanenge abve kubara,.Anonga ari mwavo ega, nekuana kunenge kuti kwegawo.

Eutano anombohambe muzvikora eidziirire ana kumikhuhlani yakapambhauka dzimweni dzemukuwo anouya nemapilizi ekuuraye makonye mundani meana.

Ukabarira kuchibhedhleya zviyani unobafundiswa zveshe kubvira pakumuyamwisa mwana kusvika pakumuyarutsa anonga eikudetsera .

Tinodakara yambo ngemicheni yadzaremwo muzvibhedhleya hino chichemo ngechinoti mituso deyi yakone kuti idzasirwe muntu weshe aihanire.

Kune maturuzi akapambauka anosevenzeswa Nemadhokodheya zvimweni zvakona zvinenge zviine mwenje wekuti dhokodheya akone kuona zvinenge zvisinganyatsi kuoneka.

Basa roreruka naye muzvibhehleya mwedu. Anambuya edu ngemadhokodheya ohambe ngezvingoro zvinonga zvakatakure mitombo.

Zvimweni zvimatuluzi zvinoseenzeswe nemadhokodheya muzvibhedhlera zvonosanganisire zvinohloya nzeye chinonga chiine mwenje wekuvheneka mberi kunonga kusikaoneki zvakanaka .

Wungwandangwanda wunosenzeswe muzvibhedhlela , wakawanda maningi. Wumweni wakhona ngegunohambise mweya kuti muntu okorere kufema zviyani.

Zvimakaba zviyani zvetinohinwa kuzvibhedhlera teiise zvinobva pamwiri yedu zvinosisa kunge zvakangwaririrwa kumbatsoyo dzinohloiwa zveinyorwe mazita kuti zvizikanwe kuti ngezvaanani.

Michina yaayo mazuwa anaya muzvibhedhleya yodetsera maningi. Imweni yakhona inotouya ngezvihlayo zvakhona, zvinoite kurara kana kugara weide kugara.

Maturuzi anoseenzeswe muzvibhedhleya akawanda maningi zvoenderana ngekuti anoda kuseenza padambudziko riri tutsezve ngepazera remuntu.

Micheni iriyo kuzvibhedhleya imweni yakhona inokona kuseenzeswa payani pekuti munhu achakoni kudziitira, achakoni kureketa zvinonga zvondoseenza micheni.

Kune rimweni he bandiko remazino kuchibhedhlera a anotosenza kudzorera mazino ayani anenge eibve pandaupo zviri kudetsera yambo.

Imweni micheni inoonekwe muzvibhedhleya, inoseenze kusuka mathuluzi anoseenzeswa ngemadhogodheya anonge eide kuzoseenzahe pane umweni muntu.

Kune matuluzi akawanda maningi anoseenzeswe ngemadhogodheya, amweni akhona anenga eitori nemwenje wekuonese panenge pakamanidzidzika.

Ngatidakarirei kuenda kuzvibhehleya mazuwa anaya zvasiyana nekudhaya kuyani. Mitombo nemichina zvadzareyo, zvochienderana nedenda rako.

Muzvibhedhlela mwedu mwaanayo michina yakahlamburuka imweni yakhona inonga yeitoita kunyora ngekachivhitivhiti muntu otoerenga zviri mungazi mwako

Tinokurudzirwa kuti tisangoramba teisenzesa mishonga yedu yechibhoyi tisikazi kuenda kuchibhedhlera zvimweni zvakona zvinoda kuti kututsirwe mvura kana ngazi.

Muchini wega weha weiguma pachibhehleya unouya ngemuntu unofundiswa kuwusenzesa sakei vanoisenzesa vayani vantu vakatofundira basa rekuwusenzesa.

Zviro zvinoseenzeswe muzvibhedhlela zvakawanda maningi. Zvimweni zvakhona zvinotoiswe muzvimhatso ,zvokuti muntu unondopinde umwomwo ,unode kudetserwa.

Zvidziyo zvakawanda zvinodetsere utano hweantu muzvibhedhleya, zvimweni zvakona zvinosanganise zvinoseenzeswe kudzoredzemise mwiri wemuntu unenge wakuwara.

Michina yechizvino zvino yaayo mazuva anoaya kuzvibhedhlera yodetsera maningi antu azhinji opona ndiyo imweni yakona ine ge yeitobudisa zvinobuda mauri pachivhiti vhiti.

Micheni yechizvino zvino yawandemwo muzvibhehleya .Hino damudziko ririkudhibana neazhinji ngeremutuso wekuti uwone kupindemwo mumicheni yakona.

Tanayo michina yechimanje manje muzvibhedhleya medu, mizhinji yachona inotoseenza yeitokupe mhinduro apapo apapo yapedze kutokuhloya wotobhiyirwa.

Kuti waita dambudziko rekuhamba zviyani dai mushana dai marenje iriyo michina maturuzi auno kone kundopuwa kuchibhedhlera kuti uhambise.

Zviriyo zvakawanda zvinoseenzeswe muzvibhedhleya kuti antu apone, zvimweni zvakona zvinosanganisire mvura dzinowedzerwe mukati momuviri wemuntu eyinge asisina simba zviyani.

Tinobonga yambo nezvibhedhlera zvidoko nezvikuwani zvava kuwanikwa peshe-peshe kazhinji kakona antu achahambi mumango eihambira chibhedhlera nezvekusenzesa zvirimo.

Maturuzi anosevenzeswa nemadhokodheya akawanda maningi zvochienderana ngekuti denda rakona rinoda kuhloiwa nderiri maturuzi emadziso anenge akamirawo ega.

Kunorapirwe ana muzvibhedhlera kunosise kukubhuira kwega kuti kunoku ngekwe ana, unoona ngezvinenge zvakanyorwa mumadziro mwakhona zvine makhara khara.

Zvimweni zvimichini zvakafanana nekekuzviningire shuka, nekekuzviningire kuhamba kwengazi, yotengeswa muzvitoro zvinetengese mitombo.

Mazuwa anaaya azvichari zvekuti waende kuchibhedhleya wozozi mwozopetukahe soto rinouya tomupe zvabuda zvizhinji zvakhona zvinoga zveitonyora pamuchina yakhona weitoerenga wega.

Tinoashira yaampho mitombo nemicheni yaamwo muzvibhedhleya. Antu odetsereka. Kumweni unogumeyo usingachakoni ngokufema, zvaayo zvimucheni.

Hutekwerede huno seenzeswa nemad hokodheya hwakawanda maningi kunyanya anoona ngezvemazino anonga ainazvo zvino enderana nezera remuntu waari kuseenza.

Mathuluzi, anoseenzeswa nemadhogodheya muzvibhehlera, akawanda maningi, chezvinoita kundoziya madhogodheya akhona, kuti apa pendiri kuda kundoseenza panodiwa muchhina uri?

Aripo matulusi anosenza muzvibhedleya, amweni akona anosenza kunasire mchini inosenza mumuzvibhedleya ,wona ndoanozoziya kuti uyu unoshande chiri uyu uoshande pari.

Antu afunda maina anyaari mabhonzo chaiwo akagurika kwaane masimbi oisirwemwo muntu otohambahe tiende kuzvibhedhleya taite dambudziko.

Muzvibhedhleya amufaniri kutamika magetsi nekuti michina mizhinji ino shandemwo mu zvibhedhlera ino senzesa magetsi sakei meiona dzimweni dze mukowo akatoise majenareta.

Pane hutekwerede hunosise kunge huri hwaro huno senza ngemadhogodheya nguva zhinji, chiro chakaita sechaanosenzese kuterere kuti muntu uchiri kufema here.

Zvindege zvona zvodetsera maningi munguwa yenjodzi dai panodiwe ngazi chinorumba nengazi rotonoiswe mumuntu dai paite zvinonga zveidiwa chinorumba chokurumidze kugume panzvimbo.

Tinobaa bonga yaampo ngemicheni yatinoona irimwo muzvibhedhleya imweni yakhona ulainingira autoizii ngekuti inosenza vhiini asi iwona madhokodheya anenga eiziya.

Nayetidzo dzinosiyana ngemutombo unonga veida kubairwa muntu. Dzinosiyanahe ngenyama inonga yeida kubairwa dai paboko dai pamukumbo, dzosiyanahe ngemazera.

Tinobonga yambo ngemicheni yadzaremwo muzvibhehleya. Hino tinondoakuridzire kuti ngaibatwe ngeanoiziya isasaishika kuti ione kugara mukuwo wakareba.

Tinobonga yaambo ngemicheni yadzaremwo muzvibhedhleya. Hino dambudziko rare mare rekuti uone kuiswemwo mumushinamwo tinondoti dei yadzasirwa mitengo yakona.

Matilusi mazhinji anosenzeswe muzvibhedhleya anonga ari esimbi. Madhogodheya anokurudzirwe kuti zvirozvo zvingwarirwe zvisaite chinguraba.

Michini yemuzvibhedhleya inosise kuti iseenzeswe ngeanoiziya kuti tambo dzakona inopinze mwoto ngeiri inobudise mwoto ngeiri, zvinosise kuseenzeswa ngeakazvifundira.

Matuluzi anosenzeswe muzvibhedhleya akawanda maningi amweni akhona anosanganisire eunotange kuitwa weigume pachibhedhleya kuhloye mwiri wako kuti uri kupisha ere.

Mazuwa anaya zviro zvabanaka kwete karetuko antu aipere kufangekusaziya dambudziko hino zvino izvi zvayo zviro zvakabawanda micheni akabawanda kuzvibhehlerayo.

Mai zviziya ere kuti zvayo zvi matuluzi zvino senze kuto dzosere mazino pandau ayani ari kukura mazino anonge eyi hamba ngeku kura zvayo zvima tuluzi.

Ngatidakarire kuende kuzvibhedhleya kuti tasangana nematenda zviyani. Mitombo yayo micheni yadzaremwo muzvibhedhleya zvingaa zvibhedhleya zvidoko nezvikuvani.

Tinosisa kudakarira mitombo yedu yechizbinozbino irikuita mimhando dzakapamhauka imweni yakona ngeyemadziso zveindodaro

Kune amweni antu anoita basa rekutengesa mitombo eite kunge anodzakisa mitengo antu orumbepo tinokurudzirwa kuti tisatenga mitombo iyona.

Tinosisirwe kuti munthu weshe tingwarire maningi utano weitsvo itsvo dzedu dzakakosha maningi muutando wemunthu ngatirambe teiende kovhenekwa.

Mitombo yedu inouya yakabekwe makapamhauka. Tinokurudzirwe kuti petinouhinwa payani, ngatiningise kuti chibhotoro chakhona chakakonyiwa zvakanaka ere, usati waseenzesa.

Mitombo yedu yeku ise mu naiti ino uya iri mu mhando dzaka pambauka imweni inonga yakaita maupfu yochi dhibaniswa nge mvura yochi bairwa mu muntu.

Tinokurudzirwa kuti ngatidakarire mitombo yedu yechirungu yayo mazuva ano mizhinji yakona iri kudetsera kurape matenda akakura maningi.

Imweni mitombo dzinouya dzakaita ingatei dzakafanana dzosiyaniswe zvipepa zvinenga zvakanamirwapo nokone kuiswe makara akapampauka kuti muntu aziye .

Anotengese mitombo anozotengese mitombo iyi atopiwe mvumo ngebandiko reutano, mushure mekunge raongorora kuti mutombo yakona inogadzikwe makanaka ere.

Naitidzo dzetinoona kuzvibhedhleya ,dzinosiyana ngepadzinonga dzeide kubaira. Dzinosiyanahe ngemitombo unonga weide kubairwa, ngekukura kweantu akhona anenge eide kubairwa.

Mitombo yebesha inowuya irimumhando dzakapambawuka. Tinokurudzirwe kuti tisenze mitombo yona zvetinonga takabuyirwa ndidhokodheya.

Abereki tinokurudzirwe kuise mutombo pejuti ana ahaihaniri mizhinji yakhona inotapira zvekuti mwana unenge eidakarire kuramba eiunwa.

Tinokurudzirwa anhanhi kuerenga zvinenge zviri pabhokisi kana pachibhodhlera chemutimbo watinenge tapuwa tisati tatanga kuuseenzesa.

Mitombo yedu yechizvino zvino irikuuya iri mumhando dzakapambauka zvoenderana ngekuti unorwadziwe pari kuti weide kundopodze marwadzo basi iriyo.

Anamai anokurudzirwa kuti aende kuzvibhedhleya akange adzitwara zviyani kune imweni mitombo yaanokone kuhinwa inokone kudetseredza kukura nekugara kwemwana mundani.

Mitombo yekudetsera ayani anoite zvekufufutirwa angahye chikafu iriyo muzvibhehlela nemuzvitoro zvinotengese mitombo.

Tinokurudzirwe kutenge mitombo muzvitorozvakapuwe papepaekuti zvitengèse tisatenge mitombo mumapato bah inokonzera zvimweni zvitenda.

Kune imweni mitombo ngezvimweni zviro zvatinosise kugara nazvo mumwamhatso mwedu. Zvinofanana ngezvekuzvinama weinge wazvicheka zviyani. Dai wazvicheka nebanga mumhatso.

Tinokurudzirwe patinohiniwe mitombo payani kuti tikwanise kuerenga tione kuti mitombo yedu inomwiwa ngemukuwo ipi inomwiwa yakawanda zvakadini.

Mumhatso mwedu tinosise kunge tine ndau kana zvibhokisi zvetinochengetere mitombo, toise pakangwaririka, kuti ana asatoraba.

Madzimai akawanda maningi ari kutora mitomboyo yekudzora eidzore kuhope kwavo kuti atsvuke. Azvitenderwiba antu ngaashandisie mitombo zvaunosise kuseenza.

Antu aMwari weye tinokurudzirwa kuti tapiwe mitombo zviyani ngatitange taerenga kuti tikone kuziye kuti unomwiwa zvakadini ngatitange taziya.

Mitombo yeana mizhinji yakhona inotapira hino abereki tinokurudzirwa kuti teinge tapedza kuhina ana mitombo zviyani ngatiise paanonga asingahaniri.

Tinokuridzirwa kuti tapuwa mitombo zviyani titeedzere zvinenge zvakanyorwa pamitombowo. Kuti reimwiwa rimwe pazuwa ngatiteedzere, kuti eimwiwe mairi ngatiteedzere ngemukuwo wakatarwa.

Mitombo yechingezi yechinasirwa inonasirwa yeisiyaniswa mazera yeadoko unondoona nekamufodho kemwana yeanthu vakuru unoone mufodho wedhodha .

Mitombo yedu yemumabhotoro yekumwa youya ine kakomichi kakona kanonga keikukombidza kuti unogumira pari nyamashi nemangwani akona.

Tinokurudzirwa kuti patinohiniwe mitombo payani muchitoro chemitombo ngatierenge kuti wawapuwawo urikuenderana here ngewewanyorerwa papepa ndidhokodheya.

Tinope yambiro kune anhu anotenge mitombo pabanzi, ngatisatenge mitombo pabanzi tinozvikuwadza ,imweni yakona zvinoita inga tei zvinochipa asi zvinozokushatira.

Kune ayani anoti akagume pane maruwa, madziso awo anopupira iriyo mitombo yechingezi kuzvibhedhlerako nekuzvitoro zvinotengese mitombo undootenga odonhodzera.

Tino kurudzirwa kuti tichengetere mitombo pasinga haniri vana kumhatso kweduyo mitombo ngaisa gare mumba munoita mwoto muno pinde chiutsi.

Kune amweni antu otore mitombo yeku dzora maronda nge mapundu ei dzore kutsvukise hope azvi tenderwi ba unotozvi shaishere hope yako.

Wapiwa mutombo wako muchibhehleya kana muchitoro chinotengeswa mitombo ngatierenge chibhokisi chakona ngatierenge kuti unopera riini simba rawo

Tinokurudzirwa anamai kuti tapuwe mitombo zviyani kuchibhedhlera ngatiichengetedze pakanaka. Imweni inotapira maningi yeana, anonga eida kutoramba eimwa.

Mitombo inode kungwaririrwa ingava mapirizi ingava yekunwa inoda kungwaririra pekuichengetera tiri kumhatso isaenda panosvikirirwa ngevana.

Tinokurudzirwe kuti patinotenga mitombo payani, ngatierenge kaphepha kanonga karimo kanokubhuira, kuti unosise kumwa wakawanda zvakadini ,unosise kumwa, mukuwo upi.

Iriyo mitombo hayi yekuti dai ukadye chiro unorwara dai ukapora pane maruwa unopipire madziso mitombo iriyo inoite kuti usarambe weiite dambudziko irona.

Zvakakosha maningi kuti muntu undogare ngezvivharamuromo zvako kuti waite besha wondohambe wakapfeka, usazadza amweni kwaunobudayo, dai kuchikora dai kumabasa.

Mitombo yechizvino zvino inouya iri mumbando dzakapambauka mapilizi akona anouya akabekwe makasiyana siyana. Amweni anenge ari muzvimapepa akaputiridzwa.

Mitombo yedu yechizvino-zvino iri kuuya iri mumhando dzakapambauka, yeirape matenda akandosiyana-siyana. Tinokurudzirwa kuti timwe mitombo yatinenge tanyorerwa ndimadhogodheya.

Tinokurudzirwa kuti patino hiniwe mitombo payani ngati yayiye zvetino bhuyirwa kuti unomwiwa sei kuti wei mwiwe madekoni ega womwa wobhuyirwa.

Mitombo inouya iri mumakamba akapambauka imweni inouya itori mumagubhu woite ikudurura eisenzeresa pamuntu umweni unouya uri muzvibhotoro zvidodori.

Mitombo yechizvino zvino peinogadzirwa yeiuye kuvantu inouya yakaiswe pakapambauka imweni dzinouya dziri muzvimakaba imweni dzinouya dziri muzvimapepa.

Mitombo yedu yechizvino zvino inoda kunase kuyaiya paunenge weyibhuyirwa payani. Imweni inomwiwa usiku hwega imweni inomwiwa mangwanani ega Saka ngatitererese teyibhuyirwa.

Tinokurudzirwa kuti tapuwe mutombo zviyani tisagumire panjiraba kuimwa ngatimwe tipedze usati waona kuti ndaanani wosiira panjira apapo.

Madziso anawowo mitombo yechimanjemanje yakapambauka imweni inoite yekudonhedzerwa mukati mwedziso rakhona ,imweni yakaite mabota inodzorerwa mudziso mwakhona.

Zvakanaka maningi kurisei zvikwangwari kune zvikora zvinodzidzise madhokodheya nezvibhedhlera kuti antu aziye kwaanosise kunanga.

Eutano pashi reshe anobatana neantu munharaunda kubude kubanze eiafundisa mairirano ngezvekudzingwarira dxondo dzedu.

Tinokurudzirwa kuti tingwarire ana edu kumakanyi kweduyo, tisaise panosvikirika zvanokone kubata zvinonga mvura dzinoira kuti asatsva.

Eutano anongwarire maningi ana echikora, kusanganisira kuhamba mumapato anofundiswa ,eidetserwa ngeemitemo kuambuke mapato.

Kune mapandiko akapambauka amweni akadziemera anosenza pamwepo nebandiko reutano kuone kuti ana awane utano wakanaka ere awane chikafu zvakakodzera ere.

Ana Mai eshe anokurudzirwe kuti ngaadakarire kooberekera kuzvibhedhleya tutsezve ngekuramba eienda neana awo kuti andohloyiwa ngekubairwa kudzivirirwe kumatenda akapamphauka.

Kunyazwi iriyo micheni ngezvekubetseredza ana achinge akuvara zviyani. Abereki tinondo kurudzirwa kuti tingwarire panonga peitamba ana edu kumamhatso.

Maizviziya ere kuti ana eduwo anoita dambudziko rendxondo hino mezvibhehlera akaona kuti zvakakodzera kuti ana awawo adetserwe ana acheche adoko neari kutanga kuaruka.

Michina yechizvino zvino irikudetsera maningi muutano hweantu antu arikufunda maningi einingira madande mutande kubudidza nemuchina yo

Ngatisarwadziwa mwaningi ana mai tikazwa dhokodheya eiti mwana ngaambosara timbomuhloya , unosara zvakanaka eyi hloyiwa eidetserwa imwi mweipuwa mukana wekupinda mweimuwona.

Ashandi emuzvibhedhlera antu akafundire mushando wawo amweni anofundire kutwasamudza mwiri yeantu kuti idzoke pandau .

Maizviziya ere kuti anoshanda muzvitoro zvinotengese mitombo ayani,.antutu akatoende kuchikoro kutoendere izvona akatofundire basa ravo kuziye mitomboro.

Tinodakara yamho ngeashandi emuzvibhedhleya, kusanganisira madhokodheya ngemanesi anoita ushamwari ngeantu payani asisiri antu ayani akaoma soro.

Tinawo muzvibhedhlera madhodhawe ashandi emwo akafundire mushando wawo unoona dzimweni dzemukuwo eibetserwa ngemafoni awo ngezvivhiti vhiti.

Ashandi emuzvibhendleya kusanganira madhokodheya nemakoti antu anoita rudo ngeantu. Unoona eishekerera maningi nguwa dziyani eikubaira naiti.

Ashandi edu vemuzvibhedhlera vanokurudzirwa kungwarira hutano hwavo nekuti ndiwo vakakosha Kugonka zvigonkon zvinova matenda anotapurirwana.

Ayani anoseenzere mumphatso dziyani dzinohloyiwe zvinobve mumwiri mweantu, anokurudzirwe kuti ngaagxoke zvigxoko zvekuti asagwamana nemvura idzodzo kana kuti nengazi idzodzo.

Ashandi epazvibhedhleya, ane mukuwo waanombogare pashi eimbobhuirana maererano ngekuti anoshanda oseenze basa rawo sei mukati mechibhedhlela.

Ngatisatywa amunaa kuende kuchibhedhlera ariyo madhogodheya akafundire basa rakhona anokutsanangurira zveshe zvaunonga weide kudetserwa.

Emu zvitoro zvino tengesa mitombo ano sise kufundiswa kuti asa bate ma pilizi wo nge nyara ba zviriyo zvipunu zvinenge zvirimo muma gaba makona.

Madhokodheya orerukirwa nebasa mazuwa anaya nekuda kwemuchini muntu ondogara pashi wona wotonhingira pamuchini wake eitopona zveshe zviri mumapapu ako.

Kune bandiko rezveutano rinodetsera maningi, ayani anotange kugume pandau munguwa yenjodzi. Antu awawo anoite basa gurutu rekudetsera antu asat agume kuchibhedhleya.

Anoseenze muzvibhedhleya, anyari anoseenze kumphatso dziya dzinohloye zvinobve mumwiiri yeantu, anokurudzirwa kuti ngaadxoke mbahla dzinoadziirira ,kuti asabatire matenda.

Eya yaka dzaremwo mu zvibhedhleya muchinayo dzimweni dze mukuwo unoto shaya kuti anoyi kona ere tinobonga kuti arimwo akai fundira kuyi senzesa anobai senzesa zvakanaka.

Anamai wee , tinokurudzirwe kuti wapindemwo zviya weibhuya ndidhokodheya ndimukoti, ngatisununguke kubhuye chokwadi, tisanyepaba.

Imweni yemukuwo tinomaona madhokodheya eyimbohambira ana ayank asingazi kuite zvakanaka mudzimhatso dzavo eyiadetsera arimwona.

Antu anoseenza nemichina yemuzvibhedhlera inohloya ngazi ngezvimweni zvinobuda mumuntu antu akatofundira basa rakona ane ruzivo rwazvo.

Madhokodheya nanamukoti ane nguwa yaanombobuda kubanze kodetsera eyihloya antu ayiadetsera pasina mutuso.

Ashandi anoshandira mumhatso dziyani dzinohloyiwa nyama nengazi dzinobve muvantu anosise kunge ari antu akangwarira anoziya basa rawo akarifundira.

Vanoseenza kunohiniwe mithombo kana kunotengeswe mithombo anokurudzirwa kuti asandotengesera anthu mithombo iyani yakakosha asingazi kuahina tsamba yabve kuna dhokodheya.

Ezvitoro zvinotengesa mitombo okuridzirwa kuti ange akabeura zvitoro zvawo nguwa zhinji svute zve nganyore kuti anhu anokona kuerenga.

Ukagume muzvitoro zvinotengese mitombo zviyani, unoone kuti anotengesa hee zviro zvimweni zvinosanganise mikaka yaana, ngezvemadzimai zvekuseenzesa ari kunguva yawo.

Zvitoro zvinotengese mitombo zvino kurudzirwa kuti mitombo ngairo ngedzeke panooneka pasingapindi bukuta, dzimweni dzakhona mwaka dumhaidzwa.

Paanorongedza mitombo yavo payana muzvitoro zvinotengeswe mitombo, inosisa kunge yakarongedzwa zveyienderana ngematenda ewunorapa.

Vanosenza munotengeswa mitombo Anokunokurudzirwa kuti mitombo irongedzwe zvekuti anhu anokona kuerenga asati atenga zvisangoti njanjarara peshe peshe.

Panotengeswe mitombo mumataundi muyani, panosise kunge peioneka antu asarashikwaba. Ngapanyorwe ngemagama makuru peiiswe mifodho antu aziye.

Zvitoro zvinotengese mitombo zvinokurudzirwa kunge zvakabeurwa nguva zhinji angave masikati kana madekoni anhu abetsereke nguva dzeshe.

Zvimweni zvezvinhu zvinooneka muzvitoro zvinotengese mitombo, zvinosanganisire mikaka yeana. Tinokurudzirwe kutenge mikaka yeana, muzvitorozvo.

Anotengese mitombo neanochengete mitombo anonga akatopuwa mapepa akatohloyiwa kuonekwa kuti ntaraunda yakhona inoita ere kuti ingwaririrwe mitombo.

Ezvitoro zvinotengesa mitombo okurudzirwa kuti ngaasatengesere anthu asina matsamba mitombo muzvitora zvao zviri kushaisha utano hweanthu azhinji.

Munotengeswe mitombo nekuchengeterwe mitombo munosise kunge mwakarongedzwa zvakahlamburuka. Anode kutenga akone kuerenga asati atore mitombo.

Ezvitoro zvinotengese mitombo anosise kunge eiise zvitoro zvavo musinde mweantu tutsezve musinde mwezvibhedhlera.

Anotengesa mitombo muzvitoro, ane imweni mitombo yaakapuwa mapepa kuti anokona kutengesera antu kunyangwe asina kuuya netsamba inobva kwadhokodheya.

Ukahamba mukati memadhorobha zviyani unoone pamweni zvitoro zvemutombo zviripakati pezvitora zvimweni. Zvinosise kuti zvinyorwe kuti muntu akone kuerenga asati agumepo.

Zvitoro zvinotengese mitombo yechizvino zvino, zvinosise kunge zvakabeurwa nguva zhinji kuitira kuti ayani anenge arwara mukati mohusuku adetserwe.

Tinokurudzirwe kuti tanyorerwe mitombo zviyani kwadhogodheya. Tirumbe kunotenga muzvitoro zvinotengese mitombo. Zvakanyorerwa mapepa ngehurumende kuti zvitengese mitombo.

Zvibhehleya zviyani zvinotengese mitombo yechimanjemanje azviemeri mitombo dzegaba ukagumemwo mune zvakawanda zvinenge zvirimo zvinosanganisire mikaka yeana.

Zvitoro zvinotengese mitombo zvinosise kunge zviri pasinde pechibhehleya. Anhu asahambe mumango wakareba ba asati awane mitombo.

Pashi reshe tenderere rakatoise zuwa parutivi rarinocherechedza utano hwemuntu nje Kundoziya muntu kuti agare ari mutano.

Ezvitoro zvinotengese mitombo zvinosise kunge zvakabeurwa nguwa zhinji nekuti anhu anobveyo kumadhokodheya dzimweni dzemukuwo pakati peusiku.

Azhinji edu arikutodetsereka yambo nezvirongwa zvekubuda kudetserwa mumakanyi antu Ari kutopona ndizvo eitopuwa mutombo eitorarama.

Anoona ngezveutano anosenzese njira dzakapamhauka dzekufundise antu maererano ngemukuhlani yakapamhauka kunosanganisira kuemba ngekutamba mutambo.

Tinobonga yaambo eutano anombobuda akabate makupepa anonga eifundisa antu mayererano ngekuzvingwarira kuvhenekwa kuzvidziirira kumikuhlani kwegomarara rechibereko .

Antu arikudetsereka maningi mumakanyi mwedumwo ngechirongwa chemadhokodheya ngeeutano chekumbohambe kubude kuantu veiabetsera ikhona. Kazhinji kakhona anenge eitohina antu ngemitombo yakhona.

Ibasa re mapandiko eshe e hurumende kuone kuti ana awane utano kubudikidza nge muchioto nge mapurisa ano detserawo kuti utano hwe ana hu hlamburuke.

Eutano anobatana nearume neakandzi emuntaraunda kuhamba eiparidza soko mayererano nemukuhlane inonga yeida kudziirirwa.

Pakambouye besha mupengo paya, eutano aitobude mumakanye eindohloya antu, ese aonekwe muwere uchipisha aitorwa ondohloyewa kuti haana here mukuhlani oyowo.

Eutano anombobude kuhamba kumazvikora zvepadera-dera eifundisa ana kudzingwarira utano hwavo kusanganisira kucherechedza kuseenzese mabutiro.

Peanombobuda payani eutano eifundisa mundaraunda medu dzimweni dzemukuwo tinoona eitouya eihina ana chikafu chinovakwa mwiri dzawo.

Ehutano anombohamba mumakhambani, anohamba muzvikora zvepadera efundisa vanhu ngezvekudzingwarira hutano hwavo kumikuhlane inongayeda kuuya.

Imiwoye antu arikutorapwa ona magomararawo eitopona kubudikidza nekutoende paya pavanenge vauya kumakanyi, kuti uyai tizomuhloya. Antu arikudetserekana.

Antu mumantaraunda mwedumwo tinobetsereka maningi, kubudikidza ngezvirongwa zvinomboitwa nevehutano. Eihamba eifundisa vantu akanyore mapepa eifundisa antu maererano ngemukuhlani.

Tinobonga yambo nechirongwa chinoitwa ngevehutano cheibuda eipa vantu rubetsero ari ikona kumambatso kwawo. Azhinji ari kudetsereka kunyanya vanarume asingadi kuenda kuzvibhedhlera.

Tinobonga yaambo nekubata kunoita bazi rezveutano kubuda veindofundisa vantu maererano ngeutano ngezvekuzvingwarira kuti vagone kurarama neutano.

Chirongwa chinomboitwa ngehurumende chekubuda kubanze kwezvibhedhleya eiende nerudetsero kuvanthu chiri kudetsera maningi anthu azhinji ari kupona ndicho.

Antu azhinji opona mumatenda akapambaukana kubudikidza ngedzidziso dzirikubuda dzeipiwa kuantu mumakanyi mwedumo anhu eigare mishangano eifundiswa .

Eutano anombohambire muzvikora, eifundise vana. Apedze kuafundisa anoape mukuwo wekuti akone kubvunza, eiadetsera ngemazano eipindure mubvunzo yavo

Antu odetsereka maningi munharaunda kubudikidza ngedzidziso dzavarikupuwa ngeveutano vanombohamba ngemabhazi veibuda kofundisa vantu kuti vadzingwarire.

Kune bandiko remadhagodheya rinondoemera kudetsera madzimai anenge eibara neanonga akazvitakura. Bandiko iri rinoseenza reitofundisa antu maererano ngezvekudzingwarira utano hwemadzimai.

Ebandiko reutano, anobatikire maningi, utano hwaanamai, kuti agare ari antu ane mufaro, kuaongorora pachena magomarara awo

Micheni yayo kuzvibhedhleya yakawanda maningi .Imweni yakhona inosanganisira inohloye mimba kuti mwana wakagare zvakanaka ere mundani. Munokone kutopinda mweshe baba namai mweyiona.

Utano hweanhu kadzi hunodakarirwa maningi ngebandiko reutano naizvozvo anombopote eibuda eifundisa antu mumakanyimwo.

Kune njira dzakapamhpauka, dzekukone kuronge nadzo mphuri, Dzimweni dzakhona dzinosanganisire kubairwe naiti kumwe maphilizi, ngekupfekerwa zvimweni mumwiiri wemuntu.

Kune mapandiko anobetserana ndiana mai mundawu yekuronge mburi anokone kutowahina zvokuseenzesa zvinosanganisire mapilizi ngekuwabaira.

Tinobonga yambo neamweni mapandiko akazviemera anohamba eidetsera vanasikana ndombie dzedu nana mai vedu ngezviro zvekusenzesa panguwa yawo yekutevera.

Ntombi dzedu dzichirikuyaruka, dzinosiswe kufundiswa mayererano ngezvepabonde kuti akhone kuzvidzivirira. Akhone kurekera bonde achi adoko.

Ana edu nemazera echidiki Anombohambirwa muzvikora eifundiswa ngevehutano maererano nekudzingwarira kuti asa rumba kuita nyaya dzepabonde.

Imweni mitombo yakungotengeswa muzvitori zvinotengese mitombo munenge muine kapepa unondoerenga kapepako wotoseenzesa uri kumphatso kwako.

Ana mai ne ndombi dzedu dzo simudzirwa mu makanyi mwedumwo veyi fundiswa maererano nge utano hwavo se madzimai kuzvi dzivirira ku matenda epa bonde ngeku zvi chengetedza.

Zvimweni zvimuchini zvakundooneka muzvitoro zvinotengese mitombo, muntu wakutokwanise kutotenga chimuchini chako wondozvihloya uri kanyi kwako.

Mwaizviziya ere kuti kwakatoiswa zuwa parutivi rekurangarira nekufundise ana maererano nemazuwa avo ekuteerq ana ari kuyaruka eifundiswa kudzibata mangwaririro aanodziita.

Mabandhla akapambauka akabatana nehurumende arikudzidzisa antu eshe peshe peshe panoga ari kuti anhu amgwarire mikhuhlane weshuramatongo kuwudzivirira kuti urenge kuparara.

Tinobonga ngeeutano anongwarira maningi, utano hwendombi dzedu, anombouya muzvikora zvepakati ngezvepadera eiyafundisa kudzingwarira utano hwavo seanhukadzi.

Kumuke mangwanani ayani ngemadeikoni, weimbogwinyise mwiri wako kudzitatamura utano hwakakura maningi. Eutano anotikurudzire kudziita mangwanani ega ega.

Pane tumweni turo twatinosise kunge tinatwo mumamhatso mwedu. Kakurutu ayani anoite mutambo ngekurumba. Zviro zvimweni zvakaita ingatei zvekunamisa tinosise kunge teigara nazvo.

Kune imweni mitombo inondosenzeswa ngeantu anoite zvemitambo basi. Imweni yakona ngeyekusungire mumadhoyo eirumba, imweni yakona ngeye kudzora.

Anthu anotambe mitambo yekurumba zviyani anokurudzirwe maningi kuti ngaawanze mvura kuti adzosere mvura inonga yarashika mukuwo waanonge eimhanya.

Antu ayani anoita basa rekusimudza masimbi kana kutamba mitambo ane zvikafu zvanosisirwa kunge eirya.

Kugwinyise mwiri yedu kwakabanaka tisinganingiri mwiri yedu kuti urindombi ere kanakuti uridhodha. Kumuka mangwanani aya veindorumba zvinosimbise mwiri vako kupeutano hwakanaka.

Micheni yayo ku zvibhedhlera anode ku hloyiwa ngati ende to hloyiwa matenda aka pambaukana yayo ngeye ku hloya ndxondo dzemene yayo mu zvibhedhlera zvedu.

Muntu unosise kugwinyisawo mwiri wake zvisingazi zvemutombobakundomuka mangwanani aya weitorumba kana kusimudze masimbi amweni anotatamure mwiri.

Antu ayani anoite zvekurumba maningi ano nyanye ku kurudzirwa kuti ngamwe mvura yakawanda muntu weshe hake nje unosise kuti amwe mvura yakawanda nguva dzeshe.

Pane imweni mitombo ngezvimweni zvekuseenzesa zvatinosisirwe kuti tinge tiinazvo mumamhatso mwedu kuitira ukakuwara zviyani uri mumhatso dayi wazvicheka ngebanga unowane chekunamisa.

Kune zvingwanda ngwanda hunosisa kuti vantu vagare vanhaho kumbatso kunyanya vayani vanoita zvemitambo zvemijaho ngekurumba zvinosisa kunge uinazvo.

Antuwee ngatirambe teyindofundisana kuti zvimweni zvakona tinokone kudetsereka pautano hweduwo ,kubudikidza ngemafoni edu atinonga tiyinawo kumakanyi kweduyo.

Kuhambiswa kwemasoko muzvibhedhlera kwakakosha maningi kusanganisire run hare kusanganisire masayisayi zvakakosha kuhambisa kuti anhu akurumidze kubetsreka .

Kuhambiswa kwemasoko mubandiko reutano kwakanaka maningi zvimweni zvakhona unotofunda weitobhiirwa ndidhohodheya pachivhiti vhitipo weitodetsereka.

Ngatibonge eutano arikuise ruzivo pamusoro peutano peshe peshe munyari mumafoni edu zvaamo undongobvunza zvinokubhuyira.

Mazuva anaya nemichini yaako yechizvinozvino antu otohloyiwa eibhuirwa ngemicheni apapo dzimweni dzemukowo weitozviona zvirimukati mwako .

Tinosisirwe kuti tidakarire mitombo yedu yechianhu ngekuti andipeshepi petinode kurumba kuchibhedhleya. Pamweni pakhona panoda mutombo pasindepo.

Mitombo yedu yechiandu tinosise kuti tiingwarire antu asangopisha pisha nekuti anopisha mitombo inodetsera andu mumandaraunda mwedu.

Mitombo yedu imweni yakhona inomere pakapamhauka. Imweni inooneke mumakomo. Imweni inooneke mumajecha mumabani.

Mitombo yedu yechiantu inotibetsera maningi mumwamuzi medu, azhinji edu avachaendi muzvibhedhlera ngemukuhlani webesha, anonofukira pamhatsopo eibwabwadise mamvura akona eimwa.

Mitombo yedu yechiantu inowanikwa muntaraunda dzakapambauka imweni inowanikwa pasinde ngemvura , imweni inowanikwe mukati muamashango.

Petinoguma mumizi meantu muyana, tinoone akawanze maruva muberere mwavo, azhinji edu hatizvizii kuti mitombo, tinosiso kuti tibhuirwe.

Tinosise kuti tigare tiine mitombo yedu yechivantu mumamwizi mwedu zvimweni zvakona zvinonga chibhedhleya chiri kure tinosise kutanga kuseenzesa mitombo yedu yechivantu yoo.

Tori kudetsereka yaambo ngemitombo yechiandu. Hino tinokurudzirwa kuti tipinde mushango ngeantu anoiziya nekuti imweni yakona inotokone kuuraya muntu.

Tinayo mitombo yedu yechiantu. Tinosise kuidakarira kakurutu kanyari arikumakanyi, ngaatore mitombo aseenzese asati arumbe kuchibhedhlera.

Tinodakara ngevari kutora mitombo iyani kumakwasha eiuya eingwarira pambatso zviri kudetsera maningi muntu akutoziva kuti akotsora ndinorumba pamai ngana ndoopuwe mutombo.

Azhinji edu achanyanyiba kuende kumakwasha antu akatore mitombo iyona kumakwasha akaise mumhatso antu odetsereka aripo pamuzi pawopo.

Ndinobonga yaampho ngeari kungwarire mitombo yedu yechiantu. Ndinochikumbira kuti anoiziya ana sekuru ngaabhuyirewo amweni akhombidzewo adzukuru tizoiziya.

Tinonga takabhuyirwa kut mumakwasha Mazar mitombo asi atiendi tegapi unosisa kuenda ngeanouziya anasekuru edu nanababa edu ekare anoiziya .

Mitombo yedu yechiantu inorapa ngenjira dzakapamphauka. Imweni inorapa ngemashakani ,imweni inorapa ngenzinde, imweni inorapa ngemapande.

Mitombo yedu yechiantu, tinosise kuidakarira yaampho. Inodetsera maningi kunyanya-nyanya ari kumakanyi kuyani ,kokuti chibhedhlera chiri kuretu ,ngatiiseenzese.

Tinodakarira mitombo yedu yechiantu. Zvazvinondoda ere kundoti kuenda mushango makona ngemuntu mukuru unoziya mitombo yakona

Mitombo yechinyakare yakanaka maningi yakatirera inodetsera yaambo kunyari kuti zviya warwadziwa ngemundani unyari kuretu nechibhedhlera inondoshanda.

Dzimweni dzemumbuti atikoni kuti tidziitware kuunza pamhatso dzinoda kundongwarirwa dziriko kushango ko, mumbuti yakaita semupura.

Mitombo yedu inomere mundau dzakapambauka. Imweni tinoyiona munonaya maningi. Imweni tinoyionawo mugova munopisha, zveindosiyana.

Taona ana mbuya zviyani akabata kapadza eyipinda mushango ngatiteere tinoona mitombo yaanenge eyitsa nekukuma tizoziya teivhunza.

Anhu azhinji akaashira nyaya yekutore mitombo yechiantu kumakwasha eiiunze mumamuzi eiingwarira. Tirikuiona mwakawanda.

Mitombo yedu yechiantu inonasirwa kubudikidza ngemhando dzakapamhauka. Imweni yacho inoite kutwiwa, imweni yakhona inoite kukumiwe mashakani.

Tinodakara yambo ngokuti mitombo yedu yechiantu yakunasirwawo zvakandode kutodzana ngezvemitombo yechiyungu , anhu odetserekana ndiyo.

Tinodakara maningi ngekuti mitombo yedu yechiantu irikutorwa yeinoiswa mumuchini yeihlamburudzwa antu otenga irimuzvimakaba zvakanaka.

Mitombo yedu yechiantu irikuashirwa ngebandiko rezveutano anoziya ngezvemitombo arikutorwe einofundisana neamweni maseenzero ainoita.

Mitombo yedu yechianhu inoseenzeswa ngenjira dzakapambauka, imweni inogwagwadidzwa mashakani akona antu omwe mvura yacho, imweni inotwiwa.

Mitombo yedu yechiantu yokumaniswa yonasirise mitombo yakapambauka. Imweni yekumwa neimweni inosanganisisa yekunasiere makanda.

Mitombo yedu yechiantu yowandunzwa yoiswe mumakaba ngemuzvibhedhleya zvakashongedzwa antu otoseenzese kudzora.

Mitombo yedu yechiantu, inodetsera kuburikidza ngenzira dzakapamhauka. Imweni inoseenze ana akhona anobarwapo. Imweni inoseenzeswawo mashakani.

Kwaanewo zvitoro zvinotengese mitombo yechiantu zvakatopuwa mapepa ngehurumende. Ngatiendemwo, tinoiwana mitombo yedu yakanasirwa, yakaiswe muzvimabhotoro zvakanaka.

Mitombo yedu yechiantu yovandudzwa ngevari kufunda mazuvano aya, yaakunasire zviro zvakawanda. Magavakavawo onasire ngemitombo yekuzore pamuromo.

Mbanje wainge mutombo waitoseenzeswa karetu nemadzitateguru edu. Hino ana amazuwa anaya, akutotore kutouite wekubhema zvinotozoshaishire ndxondo dzavo.

Thewu redu ririkuvandudzwa nevanakomana nevanasikana vedu vafunda mazuwanaya. Rowanika rakahlamburuka muzvimagaba zvakanaka.

Tinokurudzirwa kuti tisarasha baa ndaka yedu yatakasiirwa ngemadziteteguru edu yemitombo yechivantu ngatiiseenzese tisabhuyira vana kuti mitombo iyoyo yakashata pii.

Tinobonga hurumende yedu yakaashira mitombo yedu yechiantu .Antu aakutopuwe matsamba ekuti akone kutengesa mitombo iyona. Ngatitenge kune ane matsamba.

Mitombo yedu yechiantu yovantudzwa yakuiswa mumicheni yogayiwa yopedza yobekwe muzvibhotoro zvakhlamburuka topona.

Mitombo yechianthu, yakadzaremwo mumakanyi mwedumwo. Kazhinji, taakutoona ngemumathaundi, anhu ari kutoitora pheyani, kumakanyi kwedukwo, eiunza mumathaundi.

Mwaizviziya ere kuti mipopo ona awawo anosendwe kurya awawo nemashakani akona kurapa matenda aka pambauka.

Antu ari kudetsereka maningi ngemitombo yechiantu kunyanya mipuranga yo mashizha akona Ari kudetsera antu kurape magotsorwa mumamuzi mwedumwo.

Imweni mitombo yedu yechi andu inotorapa yeito senzeswa se muriwo uno dyiswe sadza mu matso mitombo yakaita se gusha inoto dyiswe sadza.

Ndinodakara yaambo ngeana edu arikufunda kuzvikora zvepadera. Arikufunda maererano ngemitombo yedu yechiantu eiitora eiise padande-mutande reruzivo.

Mitombo yedu yechi antu irikudetsera mumwandaraunda mwedu .Kazhinji tinoaona akaitwa maruva ekunakisa pamhatso, eitoseenza zve ngekurapa.

Tinodakara yambo, nge amweni edu arikutore mitombo yedu yechantu, eyingwarira pamamhatso awo, antu odetsereka pasinde.

Antu arikudakarire dando rekutora mitombo echiantu mumashango eiuya eingwarira mumbatso antu azhinji otodetsereka pamambatsopo.

Anhu azhinji mazianaya odakarire mitombo yedu yechinyakare, antu akutoitore kumashango eiuye eisime pamuzi kuti ode kuseenzesa otore pasindepo.

Tinokurudzirwa kuti tidakarire mutombo yedu yechiantu ngekuti aizi kuiswe mucheniba kundoamukaya Mutombo yako wotodetsereka muntu.

Tino dakara yambo nge ana edu ari kufunda pamusoro pe mitombo yedu yechi antu eyi nyore pashi eyipe mazina anhu oto erenga mu mabhuku.

Mitombo yedu yechiantu irikukurudzirwe maningi mazuwanaya kuti tinyanye kuwanza iyona azhinji arikudetsereka ndiyo kutorapa matenda akapambauka.

Imweni mitombo yechando inoseenza kana yakumaniswa ngeimweni, zvotwiwa, zvoite ufu muntu oisirwe dai mumvura dai mubota ondya.

Mitombo yedu yechi antu inorape mikuhlani yaka pambauka imweni inoto rape ku hambiswa kwe zvikafu mundani mwe muntu muntu otopuwe mutombo oto detsereka.

Tinobabetsereka yaamho ngemitombo yechiantu kumamuzi kweduyo. Dai wachekwa, dai wakwizhirwa, dai warumwa ngenyuchi. Mitombo inenge iripo pasinde po.

Tinodakarira yambho mitombo yedu yechianthu ngekuti aina zvakawanda zvinoiswemwo zvimitombo tombo zvinozoiswa memumichina kundokaya wotondomwa.

Amunaa makwasha edu akadzare mitombo, akapfuma ngemitombo, hino tinobhuirwa kuti ngatisapishe mashango. Ngatingwarire makwasha edu intaka yedu pheyani.

Tinavo anoziva ngezvemitombo arikutoita mabindu. Antu eutano eitouya eitofunda kubva pamiti iyona nemaruva avavo anenge akasima.

Tinokurudzirwa kuti ngatingwarire mitombo yedu yechiantu yatinayo mumakanyi mwedumwo. Ngatisapishaba, ngatisesakuma yeshe titowedzere kusima imweni.

Kutore mitombo yedu yechi antu kumashango teyisime mberere mumhatso dzedu zvirikudetsera yambo. Ana akakotsora mashakani anonga aripasende.

Amunaa andi peshe panode kundorumbe kumaphilizi nekuchibhehleya, dzimweni dzemukuwo warumwe ngenyuchi yemene, panotode shakani rekuti ukwidzire.

Imweni miriwo yatinotodya tinotoyidya tisingatoziye kuti tirikutodzirapa miriwo yakaita semutikiti unotibetsera manhingi

Mazuva anaya muntu weshe wondo kurudzirwa kuti ngaango sime tewu pamhatso pake rino detsera zvakawanda maningi ku vantu ngekuzvi pfuwo zviri pa mbatso.

Tinodakara yambo ngekuti mitombo yedu yechiantu takuiona padandemutande reruzivo ana edu arikushanda maningi kuti mitombo yedu izikanwe pashi reshe.

Mitomboyedu yechiantu yooneka padande mutande kubudikidza neana ede akafundire udhokodheya arikunyore mabhuku nemapepa.